Dovo rembudzi kana kuti ganda rembudzi rakaomeswa raakushandiswa kugarira kana kushongedza mumba.

Mugero unoratidza kuti wakagadzirwa navanhu. Uri pakati pemavhu maviri. Unoshandiswa iwo kuti mvura iyerere napo ichizoenda kunodira mudhamhu kunenge kune imwe yakawanda.

Mumba muri kuratidza kuti makaiswa rokwe remunhu wechidzimai rakasonwa nejira rechiAfrican uye nemabhegi anenge ari kumadziro arikuratidza kuti zvinenge zviri kutengeswa.

Vanhu vechirume nevechikadzi varikufamba munzira. Vakatakura mabhegi avo anoratidza kuti kune kwavari kuenda uyezve kumberi kwavari kuenda kune dzimba dziriko nemotokari dziriko.